Abafundi abafunda ibanga lephansi bahlezi phansi endlini yabo yokufundela bayanatha kungaba ngamahewu kumbe yitiye kuqakathekile ukuthi abafundi baphiwe ukudla okwakha imizimba.

Abafundi abafunda ibanga eliphansi bahlezi endlini yabo yokufundela bahlezi phezu kwezitulo balalele umbalisi bayafunda kuqakathekile ukuthi abafundi abancane behambe eskolo beyefunda

Abafundi abafunda imfundo yaphansi bahlezi endlini la abafundela khona lababalisi babo umbalisi wabo omunye uyancedisa esinye isifundo.

Abantwana abafunda ibanga laphansi baphandle kwendlu yabo yokufundela bafunda bebhala phansi. Ababalisi babo bathanda ukuthi baqinise iminwe yabo.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi baphandle balababalisi babo bayafundela phandle ababalisi bayabancedisa kuqakathekile ukuthi abafundi bekebefundele phandle befunda ngokwempilo

Abafundi abafunda imfundo yaphansi balesikhathi lapho abaphuma khona besiyadlala kuqakathekile ukuthi labo baphume bedlale besebebuyela phakathi ukuyafunda njalo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane nxa besesikolo bephiwe isikhathi sokuphuma beyedlala phandle labanye andubana bezabuyela njalo endlini yokufundela.

Abantwana abancane abafunda ibanga laphansi, balababalisi babo ababili. Bamile phandle bayafunda babambe ikhanda.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi bafundiswe indlela zokugeza izandla bafundiswe njalo ukuthi kumele bageze izandla nxa bevela kusambuzi lemikhuhlane abangayithola khona .

Abafundi abafunda ibanga eliphansi bahleli phansi bafundela phansi balombalisi wabo obafundisayo kuqakathekile ukuthi ababalisi beke bephume labantwana beyebafundisela phandle bebamba utshani lezihlahla.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi bafundela endlini yokufundela eyabe ilamathebuli lamabhentshi okuthi behlale njalo phambili kuyabe kulomduli wokuthi umbalisi ebhalele.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi. Bahlezi phansi, lombalisi wabo. Bayabala. Kuqakathekile ukuthi abafundi bathande ukubala. Yikho bezapasa emihlolisweni yabo.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi . Kuqakathekile ukuthi izikolo zibe ziyakhiwe ezenela ukuthi abantwana bonke bafunde njalo bengahambi imango emide .

Ezikolo zemfundo ephansi ,ababalisi bayasebenzisa amatshoko ukubhala emdulwini .Amatshoko la ayabhala okukhanyayo.

Esikolo okufunda abafundi abafunda imfundo yaphansi, abazali bayahamba kulesi sikolo besiyabhadala imfanelo zaba ntwana kumbe besiyabona amabhuku.

Ababalisi abafundisa abafundi bemfundo yaphansi basebenzisa amatshoko alemibala ehlukahlukeneyo ukuthi babhale emidulwini abafundi besebekopa kumbe bebala.

Abafundi abafunda ibanga laphansi basekilasini yabo bahlezi phansi bayabala. Kuqakathekile ukuthi abantwana bebale.

Abafundi abafunda imfundo yaphansi basendlini lapho abafundela khona kulamabhentshi lezitulo lapho abahlala khona, eceleni kulemduli lapha umbalisi abhala khona.

Abafundi abafunda imfundo eyaphansi baphandle kwendlu zabo zokufundela. Kuqakathekile ukuthi abantwana baphiwe isikhathi sokudlala phandle bephinde babuyele emakilasini abo.

Abafunda infundo yaphezulu, basendlini yokufundela. Bayafunda besebenzisa imitshina eyokuthunga .Bagqoke amayunifomu .

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu , bafunda ezikolo lapho abayabe besebenzisa imitshina abazayi sebenzisa nxa sebeqedile imfundo yabo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, bafunda besebenzisa imtshina leyo mitshina yiyo azabe sebeyisebenzisa nxa sebeqedile imfundo yabo yaphezulu.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basendlini lapho abafundela khona izifundo ze"Science" kuqakathekile ukuthi abafundi benze izifundo ze"Science ".

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, baphakathi kwendlu yokufundela lapho okulemitshina abayisebenzisayo befunda ngayo. Imitshina le yiyo abazayisebenzisa sebeqedile ukufunda.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bafunda besebenzisa imitshina abazayisebenzisa nxa sebeqedile imfundo yabo yaphezulu. Bayafunda betshengiswa ngabalolwazi

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu abafunda besebenzisa imitshina abazayisebenzisa nxa sebesebenza bayatshela umbalisi wabo ngendlela imitshina esebenza ngayo.

Abafundi abasedlini yokufundela bafunda imfundo yaphezulu sebefundela imisebenzi yezandla basebenzisa imitshina abazabe beyisebenzisa nxa sebe sebenza.

Abantwana bemfundo yaphezulu basendlini yokufundela bafunda besebenzisa amacomputer . Phambili umbalisi uyabafundisa .Bakhanya balalele

Abantwana abafunda imfundo yaphezulu bayafunda besebenzisa imitshina bazazayisebenzisa nxa sebeqedile isikolo babefunda betshengisana benabafundi belombalisi wabo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bayafundiswa njalo imisebenzi yezandla enjengokulungisa inwele kumbe ukugcoba amafutha ebusweni

Kusendlini yokufundela lapho okufundela abafundi bemfundo yaphezulu abafunda endlini yokufundela eyabe ilamathebuli njalo ihlanzekile.

Abafunda imfundo yaphezulu sebefundela imisebenzi bafunda besebenzisa imitshina abazayisebenzisa nxa sebeqedile ukufunda. Bagqoka njalo ngendlela abazagqoka ngayo sebeqedile ukufunda.

Abafundi abafunda imfundo ephezulu bahlezi phandle kwezindlu zokufundela bagqoke amayunifomu phambili kulowezempilakahle obafundisayo.

Abantwana abafunda imfundo yaphezulu bagqoke amayunifomu abanye bamile abanye bahlezi phansi phambili kwabo kulethebuli ekhanya ilomtshina.

Isikolo semfundo yaphezulu. Abantwana besikolo bahamba begqoke amayunifomu. Labazali bayahamba esikolo besiyabhadala imfanelo zabafundi, njalo kuhlanzekile ezikolo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, sebevela ezikolo bayabe behlala khona sebesiya emakhaya abo behamba bethwele izikhwama lalapho abalalela khona

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bafundela endlini yokufundela okuyabe kulomduli, umduli ungabe umnyama. Umbalisi uyabhala okumele kufundwe ngabafundi emdulwini.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bahlezi phandle kwezindlu zabo zokufundela bagqoke amayunifomu. Abanye bahlezi phansi abanye bamile, bayafundiswa ngowezempilakahle.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basendlini lapho abafundela khona. Bayafundiswa ngumbalisi, umbalisi uyabafundisa ngapha ebhala emdulini. Kuqakathekile ukuthi abafundi balalele.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bayahamba beyehlala ezikolo, nxa isiphelile ithemu, bayabuyela njalo ezindlini zabo. Bayagada amabhasi bethwele izintozabo sebesiya ngekhaya, bazabuyela zingavulwa njalo.

Abantwana abafunda imfundo yaphezulu base hall bagqoke ama uniform abo . Umile phambili okhanya engumfundisi .Kungani base church .

Abantwana abemfundo yaphezulu baphandle kwezindlu zabo zokufundela kukhanya yisikhathi sokuphumula kuqakathekile ukuthi abantwana behambe beyedlala phandle besebephenduka.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bahlezi phansi . Phambili kulabezempilakhle ababafundisayo ngemikhuhlane lendlela abangavikela ngazo leyo mikhuhlane.

Abantwana abafunda imnfundo ephakemeyo benza izifundo zabo bengagodoli bengatshiswa lilanga begqoka amayunifomu balombalisi wabo .

Abafundi abafunda imfundo yaphezelu bahlezi phandle kwendlu zabo zokufundela, balombalisi wabo ome phakathi obafundisayo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi labo ngesinye iskhathi bahambe baye yenza okwemidlalo kuqakathekile njalo ukuthi ngalelolanga kube labezempilakahle.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bahlezi phandle kwendlu yokufundela bagqoke amayunifomi phambili kulomileyo owezempilakahle obafundisa ngemikhuhlane lendlela abangazivikela ngazo.

Abantwana abafunda imfundo yaphezulu basendlini lapho abafundela khona bagqoke amayunifomu. Phambi kwabo kumile owezempilakahle obafundisayo ngemikhuhlane.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basemgwaqweni bayagijima kuqakathekile ukuthi abafundi labo beke begijime kuyaqinisa imizimba.

kuqhakathekile ukuthi ezikolo kufakwe amabhakane okutshengisela ibizo lesikolo lokuthi isikolo lesi sifundisani ukwenzela abanye abayabe bengakwazi lesoskolo

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, bona bahlala esikolo lapho abafundela khona. Balezindlu abalala kizo nxa sebeqedile ukufunda.

Abafunda imfundo ephezulu lasezikolo lapha bafundisa khona imfundo yabantu abafunda imfundo yaphezulu kumele kube kulungiswe ukwenzela ukuthi labagogekileyo abangenelisukuhamba labo behambe kuhle.

Lapho okufunda abafundi bemfundo yaphezulu kuyabe kulamathebuli amakhulu lapho abafundi abahlala babale khona ngoba bona bahlala esikolo bayadinga indawo zokubalela.

Izindlu zokufundela okufunda abafundi abafundela infundo yaphezulu ziyabe zilamabhentshi amahle lezitulo zokuthi bahlale befunda njalo kuyabe kulama window amakhulu.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bayafunda basendlini yabo yokufundela bona bafunda befunda ngama computer ngoba sebelolwazi olukhulu.

abafundi abafunda imfundo yaphezulu bayfundiswa ukupheka ukudla okuyakha umzimba lokhubakuyenzela ukuthi kube labantu abasebenza ema hoteleni abapheka ukudla abafundela abazintshantshu

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu baphakathi kwendlu la abafundela khona phambili kulabezempilakahle kuqakathekile ukuthi abafundi laba bacetshiswe ngendlela zokuziphatha kuhle

Abafunda imfundo yaphezulu labo bayatholakala besenza ezemidlalo nxa besenza ezemidlalo kuyaqinisa imizimba njalo kuyavikeleka emkhuhlaneni etshiyeneyo

Abafundi abafunda emfundweni ephezulu bahlala esikolo. Bayabe bephiwe izindlu zokuhlala lamathebuli okubalela ebusuku nxa sebephumile esikolweni.